Ame aɖewo tɔ ɖe anyi eye ɖevi aɖe tɔ le nu kom hedo awudziwui ʋi. Nyɔnu ɖeka tɔ ɖe ɖevia megbe le ɖevia. Ŋutsu ɖeka hã bla ta kple avɔ aŋtsiɖiɖi.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe ga ma……amadede aŋtsiɖiɖi dzi le fiase sue aɖe gbɔ hele ŋdɔŋusẽ zãm nɔ nanewo tsadzime. Edo afɔkpa aŋtsiɖiɖi

Ameha aɖewo le dɔwɔƒe, wo katã wodo awu amadede vovovowo, eye ɖewo ɖɔ kuku aŋuti ɖiɖi eye ɖeka hã ɖɔ kuku ʋɛ̃, ŋutsua ɖeka lé dɔwɔnu aɖe ɖe asi.

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe lɔɖi eve aɖe ƒe amadede siwo le gbemu kple ʋi la ŋgɔ le nu kpɔm le fiase gã aɖe wo ŋgɔ.

ɖevi atɔ ɖewo wɔ atu na yovu ɖetugbi aɖe ye ɖevia ɖeka hã tɔɖe wógbɔ le dziwui aŋtsiɖiɖi ƒe amadede me le afɔkpo ye ekpe asi eve le xɔ aɖe gbɔ

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu eve aɖewo le seƒoƒo siwo ƒe amadede to vovovo aɖewo gbɔ nyɔnu eve la le dziwui amadede gbe mu me.

Ame aɖewo le gbe me zɔm. Wotsɔ bagiwo eye ameha bubua aɖewo wotɔ ɖe atiwo kple xɔwo gbɔ le wokpɔm.

Ɖetugbi aɖewo ta avɔ vovovowo ɖewo do dzonuwo, wo katã wo tsɔ agba aɖewo ɖe ta le mɔdodo aɖe dzi eye wodza ama nawo, ʋu aɖewo va yina.

Amewo le tsi kum kple gagba, tɔkpo galɔni si ƒe amadedewo le vovovo. Ŋu aɖe si ƒe amadede le ʋi kple dzi la le wo gbɔ.

Ŋutsu aɖewo le dɔwɔƒe wo katã woɖɔ kuku amadede vovovowo. Wo dometɔ eve si do asiwui amadede yibɔ kple amadede bubu la lé gakpo aŋutiɖiɖi ɖe asi.

Lɔri vovovo aɖewo kple xɔwo bi dzo le teƒe aɖe si te ɖe lɔri mɔdodo aɖe gbɔ. Amewo nɔ lɔri mɔdodoa dzi.

Ame aɖewo le boblo dodo wɔm. Geɖe do awu yibɔ heɖɔ kuku dzi. Wo dometɔ aɖewo le atikpakpe aɖe si dzi woŋlɔ nu ɖo. Xɔ aɖe le wo gbɔ.

yevu ɖetugbidzɛ si dó dzíwui gbemu kple anyiwui aŋtsiɖiɖi ƒe amadede le kɔpu kple gatsi ɖe asi le nukom le dzodoƒe

Ame eve aɖewo nɔ kplɔ aɖe ŋu. Wo katã wo le nu ŋlɔm ɖe agbale aŋtiɖiɖi me. Nyɔnu aɖewo hã tɔ ɖe kplɔa ŋu le ɖevi aɖe ɖe asi ye ŋutsu ɖeka tɔ ɖe wo gbɔ do dziwui ʋi.

Ame aɖewo tɔ ɖe gbe me. Wolé wonuiwo ƒe asiwo do ɖe dzi. Wo katã wodo dzonuwo eye wotɔ ɖe ŋdɔ ŋusẽ dɔwɔnu aɖe gbɔ.

Dziɖegbekaɖiŋuti dɔwɔla eve le nugo amadede aŋutiɖiɖi me, woɖɔ kuku ɣi eyɛ wó dometɔ ɖesiaɖe do awu amadede blu

Ŋutsu aɖe bɔbɔb fia nyi hele ŋdɔ ƒe ŋuse zam hele nane tsadzim. Ɖevi aɖewo nɔ egbɔ eye ɖeviawo dometɔt ɖeka le dzimekpo.

Ameha gã aɖewo le tsi me. Wo dometɔ ɖeka si do awu aŋuti ɖiɖi la yi tsia me vie eye wòdo asi eve ɖe dzi. Wo dometɔ ɖeka hã le dzimekpo hedo atakpui amadede yibɔ si ƒe ta kpa.

Lɔrifɔku dzɔ ɖe lɔri amadede dzɛ̃ kple lɔri amadede ʋi aɖewo dzi. Dzokɛkɛ aɖewo kple ŋuwo gbɔna le mɔdodoa dzi. Xɔ kɔkɔ aɖewo le mɔdodoa gbɔ.

Ɖekadzi aɖe do dziwui yibɔ bɔbɔ ɖe ŋdɔ ƒe nu gbedze aɖe si na dziɖegbe ŋusẽ aɖe le exɔwo aɖe gbɔ

Nyɔnu ɖe do awu yibɔ le asi tem ɖe kɔmpita dzi le kplɔ ʋɛ̃ aɖe dzi. Edo wɔtsi sika ƒe amadede eye wònɔ zikpui amadede gbemu dzi.

Ɖetugbi eve aɖewo tɔ ɖe atikutsetse aɖewo abe; aŋti, atɔtɔ, kɔɖu kple bubuawo gbɔ. Ɖeka do dziwui yibɔ hetɔ ɖe nɔvia ƒe megbe.

Ameha gã aɖewo tɔ ɖe moslemigbedoxɔ ŋgɔ eye ɖewo hã tɔ ɖe lɔri aɖewo dome.

Wozã dzonu vovovowo kple dzonu amadede vovovowo abe blu, aŋtiɖiɖi, gbemu, ʋi, dzĩ tsɔ wɔ afɔkpa aɖewo. Avɔ aŋtiɖiɖi aɖe hã le afi mi.

Ɖevi aɖe tsɔ nane de ŋutsu si ɖiɔ gaŋkui la ƒe nume, nuɖugba vovovowo siwo ƒe amadede le ɣi le wogbɔ. Glasiwo hã le wogbɔ.

nyɔnu aɖe le zikpidzi hele nutɔm tɔkpo eve le egbɔ tɔkpoawo ƒe amadede le vaolɛti kple hi eye nutɔtɔ la le tɔkpo via dzi

Yevu aɖewo le ŋu me le gbe me ɖewo ɖɔ gaŋkui eye ɖewo ɖɔ kuku. Atiglinyi gã ɖeka le ŋua ŋgɔ eye ɖeka hã le ŋua megbe.

Ɖeviwo le wɔ ɖum. Wo katã wo le afɔkpo le xɔ aɖe si ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi, gbemu kple dzi la gbɔ. Ameha aɖewo nɔ wo gbɔ henɔ ŋu ƒom.

Ŋkuŋuŋui zikpi aɖewo le xɔ me. Wosi aŋɔ ʋi na xɔa me. Kplɔ aɖe le zikpuiawo ƒe titina si wotsɔ glasi wɔ edzi.

Ŋutsu etɔ̃ aɖewo le dɔwɔƒe. Wo dometɔ etɔ̃ do asiwui amadede ʋi kple aŋtsiɖiɖi le gakpo ɖe asi eye wo katã woɖɔ kuku ʋi.

Ɖevi etɔ̃ wole tsi kum, ɖevia ɖeka ɖɔ kuku, ɖeka do dziwui amadede aŋutiɖiɖi, ɖevia ɖeka ƒe tɔkpo wa blu eye ɖeka hã tɔkpo wɔ ʋɛ̃.

ame enyi aɖewo tɔɖe ŋudɔ ŋusē gbɔ, wókatã wóle wo niɔwo ƒe asi dó ɖe dzi eye wóƒe vɔvɔ̃li le dzedzem le ŋudɔŋusē ŋua dzi

Ŋutsu titsi ɖeka kple nyɔnu tsitsi ɖeka kpakple ɖevi etɔ̃ wo le seƒoƒo amadede vovovowo ŋuti dɔ wɔm. Wo katã wodo asiwui vovovowo.

Ŋutsu aɖewo le dɔwɔƒe. Wodo awu amaedede ɖeka. Ɖeka ɖɔ kuku dzi hedo asiwui eye ɖeka hã ɖɔ kuku aŋtsiɖiɖi. Wo katã wo le blɔki suetɔ ɖom.

Ŋutsu eve aɖewo do awu amadede ɖeka, ɖɔ kuku ʋi. Wo dometɔ ɖeka bɔbɔ eye wo dometɔ ɖeka tsitre le gakpo dɔwɔƒe aɖe.